<hesitation> wallidde yaade en ni ɗum foo no fayna re leydi ndi anani ɗum yawti kadi ne wodi no wad compostage en ni ɗum foof no wodi hen
eyyi eyyi a haali e rotation des cultures

hokku min yeeru ji holno programme <hesitation> ɗum waɗirte pour que yimɓeɓe ganda par ce que <hesitation> hewɓene hen ya yiyat oɗon lewru e hitande foof o hitande foof oɗo ko makkari watte hen o hitande foof ko guerte watte hen hono ɗiɗo leyɗele holno o yirlugol leydi ndi holno ɗum wawiri wonde hen sa wawi bon hokkude men yeruji e ko ɗum ɓuurata waw wallude yimɓeɓe
ko non
mi faami no feewi mais jidmi ko ko heɗɗi hanke gonɗo gua e galle mum ene heɗiɗum <noise>
o faamani <noise>
pour que ko o ɓuura wawde famde ɗum ɗon
ko non tigui tigui rotation des cultures <noise> ene jogui importance mawɗo <noise> saabu go

ñabbuli ɗi gondanta ɗin ñabbuli koye e makkarin kebta ɗin an a ɓeydat ɗumen toujours <noise> ɗin gona e dow makkari he <noise> aroyat hata ɗon ñabbuliɗi ɗi keewi <noise> walla ɗo ndemta guerta ɗo ara toujours ha hewi ko gandanta ko watta attaqué guerte ɗum foof heewa hen joni o rotation aɗa wadde hikka ɗo mi waɗi ɗo gawri <noise> ɗo mi waɗi ɗo guerte ñagar ɗo badmi guerte ɗo mi watta hen gawri <noise> <noise> ɗo bannomi gawri ɗo mi watta hen guerte ayi <noise> joni no wayi yo go guerte ɗe ko gaccuno ko <noise> par * a ƴeewi tan guerte ko wiyate legumineuse ko ta en joogui statut mo wiyate mo andanɗa ndeemanterere kewɗe gaala ɗum <noise> par ce guerte en ni <noise> anani <smacks lips> ha ñebbe en kayen <smacks lips> ɗi baawi waɗande hoore mumen ko wite azote ko anani <noise> <noise> wawi ɗum <clears throat> ko élément mo gandanta ko gur <hesitation> ko élément goto gon e leydi he ko gandanta ne wurna plan kayen ɗi bawi ɗum waɗande koyemumen

e nder weeyo ƴetta ɗum kayen baɗaɗum transformé <noise> baylita ɗum

guura ɗum ko ɗum guerte si a ɗoofi ɗumen ni a yiyat guerte tigui nani hen

konko bouche d' azote woni ɗum anani ɗum ko ɗum hedte urée engrais urée ko jiiyata o ko ɗum tan woni hen
<noise> par ce que tobɓe mum e presque e tobɓe urée ko gotum
ɗe a yide donc ɗo baɗɗa guerte ɗeɗo hande a itti a waɗiɗon gawri gawri no sohli koç wiyate * ko déja guerte ɗe ɗum baɗana ɗum ɗon * ayi joni guerte ɗe to batta gaw to banno ɗa gawri ndi a ɗaɓɓi ton guerte ɗe guerte ɗe kadi ne bawi ton wurnude <hesitation> wurtinde ton makkari kala la même chose ɗum kadi aɗawi wadde rotation mawɗo ayi ko hewi <noise> seto coton remtahe ga ko reemdetake kono athiama siko banggue amen to Casamance to ayiyat to bannomi rawane coton ɗo hikka mi watta hen makkari wona pour <noise> mi waɗi hen <noise> engrais ala par ce o wodi nafa kala gonka hen ayi ko ɗum addi rotation c' est trés important eyyi
% rotation culturée honono biruɗani <noise> <hesitation> mawɓe ganiya ne biyatno kala ko jiibinta less on ene tampina leydi e kala ko jiibinta dow ene wurtina leydi
wallay
est ce que ɗum ko gonga
donc ɗon aɗa andi kamɓe ɓe baɗi ɗo raisonné ko pour tan e gandal mawɓe dal kono si a ƴeewi kañƴi foof noɗi poti ni kañƴi foof koye leydi he ɗi kirta koɗi ñami ko woni ko jiibinta less woni ko jiibinta dow foof ko e leydi tirta ko e ñame

par sois sa ƴeewi ko wiyite carbonne ko ko wiyate oxygéne ko e ko wiyate hydrogéne ko ɗum leggal ngal
koto air to o heɓata ɗum woni weeyo
e ndiyam ɗum kom ndeemoɗo sohlani wide no adda ɗum anani donc ɗum koye hen heɓato kono ko wayno azote en ni no potassium ni e phosphore ɗi ko éléments ji ɗi gandanta ko éléments ji moƴƴi hen ɗi par so azote o ɗum no ɓeyda leggal ngal

fo ayi ɗiɗa éélment ji oɗa pos* phosphade o

ayi

<noise> donc ɗin foof woto lebte woto nan dowo donc jindinogal to dow e jibinogal to less foof no sohli ɗiho gua less iwat ittata no way foof wonko jibinta dow wonko jibita less foof no itta e leydi he dal goɗɗum no waɗaɓe apo*
<noise> eyyi voilà eyyi Tamsir
<hesitation> ko biɗako ha hande mi namdete rek eyyi gati ɗo <noise> o ko occasion pour minen
wallay
ɓe ɓe ganduɗa hoorema * min gala gandal
eyyi <noise> eyyi to banggal <hesitation> <hesitation> ndeema <noise> de maniére technique eyyi to banggala karallagal e gandal tubakoɓe ngal ala hen gandal
wallay
mais <noise> e gandal momin jogui ko gandal tan damde jaalo mum <noise> ou bien ɓama bon ko konko ma jaaya gawa ndeema gartira galle ma
wallay
eyyi joni non mi namdotoma to wurtinde leydi <noise> est ce que est ce que ene ene yamira <noise> <noise> gara e nokku badɗo winnde
eyyi
non seulement a waɗi hen winnde <noise> <noise> épuis gara batta hen engrais est ce que ene wawi yadude
<noise> eyyi no wawi yadude kono andi no wodi no yarata hen par ce aɗa andi kala ko ɓuurti kadi moƴƴani tubabe o wi tout excés est nuisible wona pour wonde miɗo miɗo hooƴa mi ñama hami yawtina ayi donc leydi ndi kadi ko non joni a waɗi winnde ana andi kay amas <hesitation> ala sikke windede wodi ko addata hen donc si yi winndede ko addata henna ko joni ko bawata wadde ɗo guessa ba gandanta awawano wadde ɗo awaɗano winde ko batta ɗong e quantité engrais ko wawa foot e ɗo ɗo gandanta an waɗi winnde anani kari ko ɓuuri moƴƴude e winnde sa waɗi winnde <noise> ari ha tooɓi kono a ɓorlit ɗum ayi a ɓorliɗima ha woni joni a waɗi wonno non goɗɗo a waɗi <hesitation> lit lit de qui li de semi <noise> ayi joni leggal ngal ne ñama hen ne ñama hen kono ko apporté eko a waɗani winde ko awawa ɗum wadde apporté eko a u baɗɗa winde <noise> heddo guessa eyyi
eyyi no biruɗani cikkumi tan ko hunde ganɗa hoorema par ce que dole <hesitation> dole gona gotum
wallahi
% a yiyat <clears throat> goɗɗo on wawa sodande hoore mun engrais ayiyat goɗɗo mo * ina joogui bey mun ina joogui baali mum ina joogui nayyi mun ina jogui pucci mun <breath> ene wawi wadde wide e guessa makko mais le souvent so joomun yaawi gati <hesitation> wiyama no biruɗani e dañal <hesitation> dañal ndeema fawi koye leydi
wallah
ɗum non so leydi ndi so taw o tampi * ha yettima nokku

mais so ɓurti aussi ne wawi aussi <hesitation>
yakude wallahi
voilà no biruɗani tan cikkumi tan bon famama nofeewi <hesitation> min biyat technicien Dj Kane <hesitation> so taw wonko kowoni less ƴuggo makko o hokka min min bawi wide auditeur ruji nene heɗi han heɗiyankoɓe ɓe eyyi kala heɗiɗo so tawi * mo * ene joogui ko namdi joomum ne wawi e noddidde min pour que <hesitation> technicien o ɓuura laɓɓinande joomun <hesitation> ko woni goƴa makko to banggal ndeema o <breath> ɗum non <hesitation> serveur o numéro serveur ko 88 628 05 87 eyyi so joomum noddi tan ma o ɓam <hesitation> technicien o Tamsir ɓamamo pour * wawde jaabade e namdi makko ɗum Dj Kane hokku min seeɗa mi jaa ha yesso

<music> a so gonga halate ndunggu uri en <hesitation> mi wima <hesitation> Tamsir <hesitation> gati presque min bawi widemo <hesitation> ɗiɗo wabtuji e min puɗɗima nadde e ndungu e biɗo ñaago diomiraɗo joom bawɗe e hokkumin ndiyam nafoje e e ndeemateri
amin aussi e hokko men ndiyam mo ganduɗa hoorema <noise> hokkata dole e huuɗo gonɗo nder guessa amin
eyyi <smacks lips> ɗum non <hesitation> Tamsir <hesitation> mi arat tan ha hande mi namdoma par ce :que gam wurtinde leydi
wallay
so min <clears throat> guurtini leydi tan
par ce que bon % biɗon gandi wurtin gol leydi ndi ko ton dañal o woni wallay
<hesitation> e Tamsie mi namdoma par ce que % hoto wurtinde leydi bon min ji won sahaji a yiyat ndeemowo ene jogui engrais engrais kayo et de lieu MPK
<hesitation> hum
bon ina waɗi aussi <hesitation> hono wodɓe ene jogui urée
urée
et aussi ɓe gara ɓe baaɗa e guessa eyyi woɓɓe aussi ko compostage o composte o
composte
engrais ñolnaɗo e leydi o taw ko kamɓe koye mabɓe ñolni kono non <hesitation> mi namdoto tan est ce que engrais ji ɗi ko wayno engrais MPK et urée kañum e composte ene yaaha e ndeemateri foof est ce que leydi foof wadde ɗum non e us* <clears throat> hol ndeemateri ɓuurɗo wawde yadude jaaɓowo urée taw ba * jaaɓani <hesitation>
MPK
MPK goɗɗum aussi ne wawi jabde composte hol <hesitation> jaaɓani urée et engrais o hol biɗo ndeemeteri somi ɓaami <hesitation> missal hakkude makari gawri e <hesitation> e guerte
d'accord monsieur Kante kono biɗani ɗi engrais ji woni urée MPK et composte mi wawa wide ala ndeematereri caalidi ɗum ko woni kayi ɗi foof got foof ɗo wodi nokku watte ɗo waɗi nokku mo poɗɗa ɗum wadde par exemple si a ƴetti composte <noise> composte a waɗi ɗum he guessama ha gassi donc no namdi ɓorlite ayi
ɓorlite
ɓorlite tawa ko <hesitation> labourée ni
<hesitation> eyyi eyyi

donc si a reemi ɗum leydi dow ndi woni less leydi gonnodi less ndi woni dow <clears throat> donc pourquoi barɗa ɗum si a awi awi g <hesitation> awdi awdi ma haɗidi fudde ɗo ndi fetti ɗo ndi feeti ɗon ko <clears throat> ndi joogui kodi ñamata ko ɗum woni ko wonno par* sa ƴetti guerte tan gueƴi gueƴi ɗi duwoni <hesitation> teguimaji ɗiɗi ɗi woni ko cotylédon ji ɗi ko ɗin jogani hoore mun ko ñami donc wattu ñami foof ha gayni ɗi noɗi garta hawra on wattu heeɓi ɗaaaɗi kono heɓani ha ko bawoko adda photosynthése ko <hesitation> woni ko iwi le e weyohe he watta ɗum to less pour wawa hebde to ñamate donc no ɗu ni ko ni wayne boboyel guel jibinama donc haade guel wawde tawan ɓamde ñam mi ñama ko be guel sohli guel sohli ñaminede donc ɗum ko composte mo baɗɗa o ko on on watta jalungol ƴettata ɗiɗi muɗum ni <clears throat>
<hesitation> hum
no ñaama ayi donc no ñama ko ɗum <clears throat> addi si a <hesitation> waɗi composte a ɓorliti en même temps aɗa wawi hen wadde kadi MPK baɗa hen MPK o si a waɗi MPK o a reemi a wa a waɗi a awi a waɗi PMK namdi kala pour baɗa ɗum un peu dewahen hayko husina han anani par ce que hoɗum yiya kono leggal ñamotako yarat anani leggal ñamtako ko yarat enen biyata ñama * ñamata kono ko yarate kala ko bawɗa wadde e nder
leydi
kobe ɗum tawtodiran e ndiyam ɗi waɗi élément je par exemple a ƴetti CO2 tan a na*